kamar ya nake gani wannan wani matun gashinan cikin gonansa da goran ruwa, da kuma gora ta ta tafi da shi na zamani na ruwa da kuma gora na a baya domin aiwatar da fesa taki a cikin amfani, amfanin kuma ya zo muku sosai, saboda takin da aka fi sa shi kan amfani wanda yake da ganye, wani 'ya'ya a sama yakan ba wannan amfani na gona karfi wajen, wajen girmar sa ko kuwa saurin girma. Sannan zai magance kwarurruka a kansa kuma sannan zai kara wa ganyen baki sannan kuma kara wa amfanin lafiya. um zaka ga duk inda aka, ake yin feshi na fesa na taki na ruwa, zaka ga akwai inda, kaga inda zaka ga babban-babbanci sosai ke da wanda ba a yi wa, ba a yi, ba ayi wa ka gani kamar ganyen yayi kyau sosai zayi abun ya kamata yayi kori shar! Kafin kuma wannan fesawa amfanin. Kuma bayan haka, akwai lokaci da ke kamawa, zaka ga amfanin gona kai ma, cika son taki wato taki na zamani. biya bukatar taki dan wani dan gora wanda ake fesawa kaman a daidai wannan lokacin ko wannan gabas yafi son sa don ya kara masa lafiya. Ina ganin cewa ai... ko a nan muka tsaya an fahimci amfani na taki na ruwa koma taki na ruwa zan fesa a um daya muhimmancin sa ko kuma amfanin sa.

Ah... kamar yadda nake gani, wannan hudar da shike faruwa musamman a amfanin gona wanda shi 'ya'ya duk lokacin da amfani 'ya'yan sa a sama zaka gan yana da huda kamar haka ko hudar kaga kamar wasu su, suyi huda amma ba zai irin haka ba sai da kaga kawai Yanzu wannan albasa ne, gudan albasa idan ga wanda aka sa a kasa zaka ko wace 'ya'yan ka sannan kuma 'ya'ya yayi 'ya'yan a sama, kamar haka din kuma 'ya'ya masu daraja. Kaman 'ya'ya ne wanda idan aka su zaka samu daraja akan su. Daidai ne akan su wani kwaro ga da kuma Sai kuma idan Sai dai yanzu, wannan bulok wato zai iya zuke ruwan kashi ruwan cikin ta kuma ruwan ciki samu isheshen ruwa a ciki, a cikin hudar ba, to baza komai amma kuma, 'ya'yen ba su kwari ba. noma kula ga wannan abu lallai a ana cire wannan abubuwan, wannan kwari a kai san amfanin abu. Ina ganin, ko daga nan muka tsaya

um wannan bishiya ce kuma bishiya wanda take sammad da 'ya'yan ta ta bangaren huda. Kuma, tabbas duk inda wannan bishiya take, tana samun kulawa na ruwa. Idan ma ciyawa ce to ta kan samu kulawa sosai wajen ruwa da taki domin ga jikinta nan kore shar sannan kuma ga ta fara gina inganci. To, ina ganin tabbas wannan yarmanuniya ce cewa ana samun kulawa sosai duk abunda ya dace suna samu amma ga abun nan ita kuma fara duk inda take take a gona na wannan abu ne wanne, tana bin abu da ne na huda. Domin in ta hau kai, takan zuke hudar da alamar ita wannan fara yana rike dan nan dan bai ba. Alama ice wannan fara tana zuke dannan Alama ice wannan fara tana zuke dannan, dan bai yi inganci yadda ya kamata ba, za a samu amma ba za a samu yadda ya kamata ba. Domin me, domin lokacin da take aka samu doruwar za ka ga ta zuke shi. Kuma, ma- misali yanzu, a amfanin gonan shukawa, irin wadannan abubuwa, kin ga gara suna yawan shan kura. In haka, sukan sa taki na zamani taki farin taki zalla na zamani. Shi ke janyo gona zuwa gona ta lalata amfanin gona. Sannan duk abun da ya, mai, mai, mai huda farar, farar huda, shi ma haka tana janyo shi ta lalata shi.

um wannan ganye ne kamar ganyen goba ko ganyen lemun tsami kuma kamar ganyen goba. um zaku kula sosai yanayin wannan ganye, zaku gani yayi kyau sosai amma ga wani kwaro nan jikin sa ruwan ruwan, jikin sa ruwan wani dai irin kala a jikin sa, kalan kayar jikin sa yanayin jikin sa, wani iri kamar ruwan kamar ruwan makuba kamar ruwan makuba. kamar ruwan makuba kuma zaku ga ganyen ganyen wannan, goba ne goba ce, kamar yanayin goba ya zo duk ya canja irin yanayin da shi wannan kwaro kun ga alamu ne na akwai matsala kenan Idan ka ga kwaro na bin ganye, kuma yana cin ganyen nan, yana kusa shi sannan kuma yana sawa jikin wannan abu, yana koma irin jikin kwaron, wannan ganye na Wannan bishiya ake samun nakasu ko wurin 'ya'yan ta ko kuwa gaba daya ma ta mutu. Ina ganin dan wasu abubuwa masu yin noma noman kayan marmari ya kamata suyi kula da wannan a fitar su nemi malamai malaman gona wadanda za su yi maka shawarwari akan yacce za a yi a gyara. Domin a gyara da wuri a yafi a ce sai abun ya kai yanda ya ke. Domin irin wannan ne duk kusan fishefishen wannan kwaro kusan duk ya mat- ya mamaye ya mame, ya mamaye wannan ganyen. bishiya, nan ya rage illa kadai

A wannan wannan hanyan na macce, kuma babban mutum. Hakan nan ya kashiyan dankali Yanzu, kuma ya bude dankalin nan kuma dankalin nan bai kamata Kun kara rikon kaza in ka bude jikin sa irin wannan yana yu'uwa haka To, shi dankali, daman dankali ne kuma wannan dankalin wanda ake yin sa dankali mai ruwan akwai To, dankalin kowa ya san dankali abun daraja kuma abu ne mai inganci. Kuma abu ne na marmari da sha'awa ga mutanen birni da mutanen kauye. Dankali ana noman sa a dan a sayar a matsayin dan a sayar a biya bukatar iyali da kuma kudi dan kasuwanci musamman manoma wanda suka wurare wanda wurin su yake da kasa, kasa yanayin akan su mayad da hankalin su wajen yin, wajen yin dankali domin shi abun da shi abu ne wanda yake in anyi shi a wannan wuri, tabbas akan same shi dayawa irin kamar al'mara kamar, kamar ba bane Dan karami ne dayawa arzikin wannan yanayin dankali

Alhamdulilah kwarai da gaske domin manhaja ta zamani wa manoma cigaba a harkan noma gaskiya abubuwan da hakan suka kawo basu da samuwa. Domin misali idan ka hada yanayin yadda a ke samun cigaba a yanzu a harkar noma, sanadiyar wannan hanya ta sadarwa kamar haja to tabbas wannan abun fiye da baya. Don misali, a baya da sai dai malamin gona ya kira malamin gona ku tafi da shi a abun hawa kuje. Duk inda za ku je domin ya je ya duba kaza kaza amma yanzu an samar da hanyoyi daban-daban. Akwai daban-daban wanda za gaya maka ka je je ka haska wurin da ita. Kuma amfanin gona illa kadai ko kuma su gaya maka maganin da za ka saya a zo a fesa a wurin. Kuma in allah ya yadda, in an yi, za zo an samu wurin Saboda haka tabbas haka ake gona, ya kawo cigaba sosai a wurin manoma Ka ga sabila da haka, ka ga hanyoyin za su tafi; bayanen gona da hanyoyin da zasu dauki su ajiye malaman gona sun wayar da su a yadda za su rika ajiye na gona da ran da ka yi shuka da ran da ka sare shuka da duk abun da za ka iya lisaffawa da abun ka kashe da abun da ka samu ka cantance, ka ware riba in ka samu. In kuma asara ka yi ma, ka ware To, ba abun da za mu ce ga shigo da hanyar al'amurar gona sai godiya. Domin duk wanda ya da kan nomar sa, fiye da baya, ina ga sai yayi fiye da abun da yake tazari, abun da yake yi baya.

tambaya a gaskiya yenzu koma cigaba da harkan kiwoce kiwocen iyaiyan alade ko kuma samar da iyaiyan alade a nan bangaren nuna arewacin wannan me albarka da yanayin da domin a ga sai ga mutum ya samu ya so ya se macen alade da na mijin alade kuma amma bololi suna cin kashi haka ba cigaba wannan baya samar da iyaiyan da ake bukata ba amma yenzu za ga mutum ma akwai iri ma, iri daya fito na zamani daga ana basu akan lokaci kulawa kira da sauran kaya daga suna samar da iyaiya akai akai kuma iyaiyan zaka ga suna saurin girma akai akai saboda sakamakon suna samun abinci iganttace abinci da kuma magani akai akai, ana basu, ana zuwa ana basu magani allura ana basu magunguna daban daban da inganta rayuwar su Saboda haka zaka ga gaskiya yenzu, ana samun cigaba fiye da ciwon da ake da, na alade. Kuma duk in ka je za gani sun mawa kiwon alade fiye da kiwon domin shi abu ne haihuwa da goma saboda haihuw daya tunda barin kulawa ka bashi abinci me kyau, ka bashi magani, ka bashi duk abinci ka bashi zaka samu riba akan lokaci.

A gaskiya ne tabbas ina musamman musulmai kuma gaskiya akwai kallubalai wajen al'amari da dun gakiya akwai saboda ana ganin a musulance haramu haramu ne saboda haka wannan abu yayi tasiri sosai tun da yanzu idan zaka shigo sai gaje unguwa unguwa, unguwa, unguwa mar adadi saboda wance tasiri na al'uquarani ya kawo magana akan sa cewa haramu kuma ciwon sa ma ba'a so ba'a kiwon sa na wasu wurare kadan da wasu amma dai musamman sosai da gaskiya gaskiya bara ka gan inda ake al'amaran saboda yayi magana a kan muamalan ko ma'amala da kiwo na gaskiya wada amma kuma saboda wanchan

A ai ba ma A ko ina akwai yanayi da ake bukata wurin ala saboda shi alade dabba ce ko kuma ince halita ce wace yake da mai a jikin ta. a dabbobi, mai sosai a jiki dole yanayi na zafi a inda ake kiwon sa. dole a samo masa da yanayi wanda yake na na yanayin dadi wanda baza a san saboda idan yanayin zafi ya tabbata a inda ake kiwon alade toh tabbas wannan alade kawai ta pama da ko kuma sa mai ne dankare a jikin su toh tabbas baza a samu abun da ake so ba don ba a magance masa yanayi na yayi dadi ba tabbtar wa ko da iyaiya baze kuma sannan ma ma haihuwa akai akan lokaci yanayi yadda ake so sadar da yanayi me kyau a duk inda ake kiwon alade kuma yanayin babu ko kadan me zafi sosai baya son zafi ko kaɗan yafinson abu sama sama